Abawala bana beetisse ebidomola ku mitwe bali mu kakubo akafunda. Abaana abalala babiri babayimiridde mu maaso. Emabbali gya emabbali g'akakubo waliyo ensiko.

Omusajja ayimiridde ku dduuka n'omukazi akutte ekiveera kiri mu langi ya bbululu, waggulu bawaniseeyo engoye z'ebiteeteeyi endala bazisimbye wansi